Kuchaa buñu yekk ci bowl, teg jaxatu ci péggi bi ak kaané ci naari péggyi. Kaané su nguf ak kaané doom, ak gegii. Nu suy ci diw tiir.

Tabax bi ñi tabax ba pare, benyi raax ko, am ñaari palanteer ak buntu, taaxl a ci kaw nin ko wërale ak miire, bunt bi ning ci tekk ay birig.

jaayikat butey pus pus eps banana di puus ci marsé bi ci gannawam mi ngi ham ay palasor nin ko sampu mu tiim ay jaay.

Restoran bu am ay toogu, toogu yu ci gennaaw mingi am ay njegenai ci gawam. Toogu yu ci kanam nin ko worale ci ab taabul, teg ci ay butéél.

Fesini footyeekaay buñi taxawal ci peggam mangi amé bund bu xong nin ko weet ci kawu tabax ci suuf mangi ame ay kara yu weex.

Góor bu taxaw sol garaambu bu ñetti morso di xol montooram ci gannawam mingi ame seetu ci boori càmmoyam ci ganna wam tamit mi ngi ame taabal nin ci tek flori werta ak am culër bu weex.

Barëbu polis ñaari polis yi ngi taxaw ci cha mooy ngi sol ay yere yu werta yeneen polisiya ngi taxaw ci ndeyjoor sol ay yëre yu ñuul yi ngi jàppu bene waay bu sol mubusu weex ak tubaye ju sokola.

Lal bu ñu teg ci neeg. Teg ci matlaa bu mbuuse buñ dàjjeegul. Ci gannawam mingi ame palanterr, ci peggam mingi ame amuwarr bu am ñaari buntu.

Ay nit yi xuus ndox ñi ngi nërooli ay mbub bobuy werta. Sol boole kok tubay di dox ci biit ndox mi am ku nekk seen boori càmmooy. Sol tubay ju konko ak mbub si weex.

Peeru dallu jarax yuñu tekk bi ñyu ko tekk më ngi amé colori domu taal mugi am ci kawam ay per ci tegukay tank bi mugi améh kiyit bu ñuul am bindi yu doore.

Dalli ćarax yu sokola, ci degee kay tank bi fa ñuul, bu dalli ndey joor bi ñën ko teg, bu ci càm mooy bi ñën ko wéet ci kaw tabaax bi.